Bakaasi bali kubalula wanyiambi umubiisi, waniambi nga achili ukwoma basobola kumubalula kasita aba nga akhangala bamudeke ashe adiibwe nga zinyenyi, zimbuka zisinga waniambi umubisi uyu aba asha mangu kusinga uwoma.

Ovacado, ovacado ono atebwa mubidyo ela akuyeda mibili kyeffe kuba nga gili ni gamani ga lwanisa zindwale

Baatu benjawulo basudile biitu nga biyedesa maani ge zindogoyi , zindogoyi zili kubiita kulugudo nga zili kukwesa biitu byesi baatu basudile

Umutu ali kukozesa kaso nga akalaga liitu lye lye chigachi nga alitele kukabaawo kajeke , chigaji chino chiyeda mukuwonesa zindwaale zikali ze kiika kyidwena da.

Umusani aletele ipichipichi yewe kufuna mafuta, kuluwande lulala kuliko imootoka yelangi imali.

Imotooka nga yasudile zingoko zili mu kyi'box kyebakola mu byuma bye butimba nga inyuma yayo iliyo umusaani mudwena ugwatie i'tshirt ye mulanji ye yellow, ibonekana imotooka eno ili kuyila zingoko izi kuza kutundibwa

Umutu akukola milimo nga eyedesa isimu iye balanga i'smart phone ni chikyuma kye balanga I'computer oba i'laptop, ali ni zi glasses

I'puusi iye rangi imaali yakhumulile kupi ni chichuma, zipuusi zino zikuyeda mu zingo lwekuba zidya zimbeba ate zimbeba zi kusumbuwa muzingo lwekuba zigalaga zingubo, zidya bilyo byeffe, ne kukalaka biitu nga masuuka.

Umukasi ali kutula munzu yesi bimbakisa litaka nga babimbako bunyaasi bubwooma, umukasi oyu itikile kyikyibbo kyeesi atelemo biitu nga abimbileko maatu.

Abaana bali mukyibina nga bali kwiyiga milimo gye mumukono, nga wasilile abaana be mumaso babili bombi bali kuseka ni umwana we kumukono mulayi, ubona ni gameno gewe anze

Bukyi, bukyi bukolebwa zinzukyi, zinzukyi zikola bukyi zinyala zalundiwa batu nga bazimbakila esi ziba, bukyi bu- bufunibwa bumala bwatundibwa oba bwakozesebwa muzisambo zikali zidwena da.

Zinyanga ze gumuusi basaani badatu bali kugezako kuhamba ikaafu bajiteko mugoasi kubona nga basobola kujijesa bajiyile akutu ahandi oba bajiboyeko akutu ahandi.

Zikaafu zesambo zikali zidwena zebika bikali bidwena zili hano inga zindala zegamayiga maleyi zindala zegamayiga manyipi zindala zelangi zimbesemu zindala zimali zili zosi kulugudo lwe litaaka.

Umutu ufanikana kuuba nga umukasi agwatile isepewa iboneka nga ajikola umunyene nga akozesa mikono jewe ahomola ni kukutu biitu bino bitela kukolebwa baatu bemumawanga gakali gesambo idwena inga bikolewa nga biitu bye buwangwa.